Namda nim ka bi shɛbi zali ŋɔ namda nim maa nyɛla kala balibu tana n doya ŋɔ di dola roba ni kpalansi n ʒɛya ŋɔ taapooli n ti ŋɔ pool n saya ŋɔ niɛma biɛla taapooli maa puuni

Daɣu n tiliya chinchin ka bi paɣi pa ŋɔ pool daɣu n saya ŋɔ yili n ʒɛya ŋɔ shitɔɣu tooni ka di ʒɛya ŋɔ di puni nyɛla zaɣ sabinli Gbanpiɛli mini bihi

Paɣa n ʒiya o kuhurimi ka bia do o naba zuɣu o nyɛla alomo chɛchɛ n doya ŋo moto n doya ŋo doo n tabi o saɣangi ni ka zaŋ o nuu gbaagi o dini ka yaagi o noli yuundiba

ŋarim n ʒɛya ŋɔ paɣaba ni dabba n ʒɛya ŋɔ paɣaba maa so yɛ liiga boɣa ŋmahi ka bob bob piɛlli do so n ʒɛya ŋɔ o yɛla liiga ʒiɛ ka zaɣ sabinli booi dizuɣu ka o pili keep ka di nyaangi nyɛ zaŋ dozim

Paɣa n ʒɛya o gbubila fulaawa o nuuni o lami ʒɛya o yɛla liiga sabinli ka di nyɛ boɣa waɣala ka so jinjɛm ʒiɛ o za tabi taabo nima o bɛ duu puuni ka di gooni nyɛ zaɣ piɛlli

Salin boɣali ni n boŋo dabba ni paɣaba n biɛni nirabaayi n wuhuriba ka yinga maa yɛ liiga dozim kom puuni ka bi siɣi biɛni bayaɣari tihi n saya ŋo mori n doya ŋo

Salin boɣali ni n boŋo gbambili n ʒɛya ŋo zaɣ sabinli ka doo zaŋ o nuu dihili so ʒɛ o luɣuli ka yɛ liiga dozim so ʒɛ o tooni ka so jinjɛm waɣanli